I cal man tye iye dangi mapol adada ma mukene tumgi boco mukene tumgi cego ma dangi man giti idilum kibene i cal man tye iye yadi ma otwi maboco ki ma ceko

I cal man tye i ye dano aboro ma bene i cal man tye i ye latin acel ma oruko kor bongo ma orange ma en tye kanyero malake weng tye woko.

I cal man tye pii nam madit adada ma i pii nam man tye laco acel ma en tye i yeya ma laco man tye ka cero yeya man i dye pii-ni.

I cal man tye bar tuko ka ma dono tuko i ye tuko ki bene i cal tye i ye dano magitye ka tuko tuko tek kom ki bene i cal man tye i ye dano mukene ma gu ocung i teng bar man magitye kaneno tuko man.

I cal man tye i ye gar acel mabor makala kom gar man tye matar magurin matar magurin ma gar man ocung i yone ki bene i cal man tye i ye dano mapol adada magucung kama gikuro i ye gar ki bene iteng yo man tye i ye lum ki yadi ma otwi.

I cal man tye iye dano aboro ma abicel tye lutino ma tino ki aryo tye mon madongo ma lutino abic tye ma gutingo yen iwigi ki bene i cal man tye iye yadi ki lum ma otwi maboco boco ki macego cego bene.

I cal man ti iye lumony abungwen ma gi oruku bongo mwony ma kom bongo man tye ma okwicu okwicu ma gurin gurin col col buraun buraun ki guruku otok ma kalane tye gurin gurin

I cal man tye i iye odi bati mapol adada ki bene iteng ot bati acel tye i iye labolo ma otwi mapol ki bene lum tye ma otwi iteng ot bati acel ki ben i cal ma tye iye yadi ma otwi maboco ki macego ki bene ical man tye i iye gudi acel

I cal man tye poto mucele madit adada ma i teng poto mucele man tye iye yadi ma otwi maboco ki mukene macego ki bene i teng poto man tye lum ma otwi maboco ki macego.

I cal man tye iye nyig ovakado aryo madongo adada ma kala komgi tye ka nen ma alumalum ki bene i cal man tye iye red pepar angwen.

I cal man tye i ye pi nam madit ma i teng pi nam man tye i ye yeya mapol adada makala ne tye ma oliro mablue macol kibene i teng pi man tye i ye gwogi adek ma aryo gitye ka wot acel obuto ping kibene lum tye ma otwir i teng pi nam man.

I cal man tye iye dano mapol adada ki bene i cal man tye iye ka ma kigwoko iye gweni me acata ma i cal man bene tye iye mutoka ma otingo gin ka ma kigwokko iye geni-ni.

I cal man tye pii nam madit adada ma i teng pii nam man tye iye lee ma gitye i pii man ki bene i dye pii man tye lum ma bene otwi ki bene i teng pii nam man tye iye yadi ki lum ma otwi maboco ki macego.

I cal man tye i ye gudi madit adada ma i teng gudi man tye iye kom ma orye mapol adada me acata kibene ical man tye i ye odi bati angwen ki bene yadi tye ma otwi i cal man.

I cal man tye iye pii nam madit adad ma i pii nam man ma idye pii nam man tye iye yeya angwen ma iyeya aryo tye iye dano ma gitye iye ma guruko otok iwigi.

I cal man tye iye ngat acel ma tye i teng pii ma kala kome tye ka nen yelo col yelo col ki bene i teng pii man tye iye lum ma otwi maboco ki ma cego.

I cal man tye i iye atura ma odongo mapol adada ma atura mukene tye matar ta mukene tye ma papo ki bene i wi atura acel ti i iye kic ma en tye kacam

I cal man tye iye ot bati acel ki i cal man bene tye iye dano acel ma tye laco ma en tye ka pwonnye i kom taya ma kitweyo i ot ma kitweyo i kom ot bati man.

I cel man tye iye ot gurofa acel ma iteng ot gurofa man tye iye odi bati ka dano tye ka cato iye cat ki bene ical man tye iye dyang acel ma kala kume tye macol coln tar tar

I cal man tye i ye yeya acel ma dano adek gitye i ye ma dano aryo tye jo madongo ki acel tye latin matidi ma yeya man tye idi pi ki bene i teng pi man tye i ye lum ma otwi maboco ki macego.

I cal man tye iye odi gurofa mapol adada ki bene i cal man tye iye yo ka ma mutoka ki pikipiki tye ka ngwec iye ki iteng yo man tye dano ma gitye ka cat ki bene iteng yo man tye iye dano mapol ma gitye ka wot.

I cal man tye i ye gang bedo matye ki ot lum aryo ma acel tye ot otot ki bene i cal man tye iye dano abic ma angwen gi ocung acunga ngat acel obedo abeda kibene ical man tye i ye godi madongo adada matye i teng gang man kibene yadi tye ma otwir i teng gang man.